Li chebu jeean la mogi am jeean am supameh aam nyambi aam yeete am carrot aam kani ak jahatu.

Kii jankah bu gigain, mungy sol robu bu njull, tiyeh porset, mungy defarr kanamam bi, musorr, monteh aiiy weiyy, takue lamm, takue chhene, mungy takue jaaru tam.

Haleh bu gigain la, mungy torlu ci juromi att, mungy lehtu aiiy tarlal yoku chi meeche, mungy tok c tohgu, ci ganawam mungy amm aiiy taabul ak tohgu.

Haleh bu jigeen la, tolu ce juromi att mugge lehtu, muggy takk chaka beh parreh mugai reyy muggie kontan. Haleh bi deer bu nyeuul laa amm.

outor bu weeh bunj tahawal ce mbeddi bi.

Wahambanex bu goor laax mukeh sol yerex yu null anu sagoh di duguh si keg bi amna ay gal yi neeh kaah si gegbex nu keh ebb emna jarex net yu dugax si kagbi juromi gal.

Heleh bu jigeen la, mugei tolu ce jurom nyarr ak jurom behnin att, mugei tahawu ce robinehbi di woogei soluut dal lul mugei sol tubei bu gattu ak mbubu

Gextih gulox , bina bi bu chokolah , bu weex ak bu nuul ak culoorr li yeep lenn boleex deff koox beenah.

jehkeer ak jabaar yuu ndiro yehreh bu weerta.

Ay xale yi jigeen lañge. Ñuy jàng, ñu ngi toog di ñaw, def kaala seen bopp. Ñyii ñu ngi def kaala yu ñuul, yu am per. Ñyii def kaala yu weex. Kenn ki mom dafa leetu, defut kaala waay mu ngi jal seen yiree di ko ñaw.

Li seex ka laah bu em color bu nul , ak bu weex , ak bu honha wai culoor bu nul bi nak moo opuh mukeh tahaw.

daalil bu guuda bu hougka.

Li pichi laa, bunyewaa tokku, mu am gemmeng bu gudubi, gemmech bi ce chatt bi muggui am kulor bu kongkhu mugy tahaw ce gaw gubisina.

Dallil marakis buweeah.

Ki janngaleh katla, muggi togak hai haleh, nyew tolu ce nyennti att jurom benine mugag wahal gayi, haleh yi nyewgi tokk ceron garabbi diko dehgulu, haleh yi sol cepu yuu bulo ak mbubo yuu weeh.

Janha bu jigeen la mogi sool roba bu godu roba bi loxoyi deng godu mogi defar bopam sool teck mogi taxaw teyeh ndigam bi teeg loxom bi si tabah bi.

Ay halex yu tahaw si digeh talibi, gi jugeeh tahaw gi gukeeh deem gi nukeek yow, emm na ayy motor yufa neh kah tawah si koow talibi motor yu mag , ak motor yu dow.